Amewo su gbɔ le mɔa dzi eye ame ɖɔo nɔ zɔzɔm, ŋutsu kple nyɔnu, ame ɖewo wozɔna gbɔna eye ame ɖewo woyina wonɔ emɔdodo dzi eye onɔ exɔ woame etɔ̃ dome.

Nyɔnu aɖe ɖeka le kese aɖewo dome eye wole keseawo lém kpɔ keseawo nɔ dzodzom nɔ edzi yim ye nyɔnua tsi akɔ ɖe keseawo gbɔ.

Nudzralawo le asime nɔ nu dzram. Wo bɔbɔnɔ anyi eye eɖewo ɖɔ kuku. Wole atikutsetse, gari kple nuɖuɖu wo dzram na amewo leasi la me.

Woƒo ƒu ɖe dutoƒo eye wonɔ akɔ dam, wotri ɖe fli me be yewoava da akɔ. Ame ɖeka si nye ŋutsu da akɔ vɔ eye wònɔ eƒe akɔdagbalẽ kɔ de nugo la me.

Amewo va afi sia le woƒe vovo ʋeyiʋiwo eye ame aɖewo tɔ tsitre. Ɖevi aɖewo bɔbɔ nɔ anyi eye míekpɔ be tsi nɔ dodom le akpata aɖe me eye wonɔ wotɔ nɔ ekpɔm.

nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi le banku ɖam le dzo dzi ɖevi wɔmeve ɖeka dó awu eye ɖeka ɖe awuɔ kɔ daɖe eƒe kɔ me nɔ nyɔnua kpɔm eye nyɔnu bubu tɔɖe eƒe megbe

Nugɔmemasemase dzɔ le du aɖe me eye dukɔmeviwo woƒoƒu eye asrafowo le etu ɖe asi kple kpovitɔwo wonɔ afi ma dzi be woakpɔ egbɔ be ŋutifafa dzɔ le teƒe ma.

Míekpɔ be exɔ me eye míata akpɔ zikpui kple kplɔ, míekpɔ be wokɔ avɔ etsɛ kɔ da ekplɔa dzi eye míata kpɔ suɖoe, míata kpɔ enu ekplɔ vovovowo le xɔa me, eye míata kpɔ ekplɔ si ke dzi wokɔ enu vovovowo kɔ da ɖe edzi.

Kpovitɔwo nɔ azã ɖum eye yevu aɖe nɔ agbalẽ ɖolim kple ame yibɔ. Kpovitɔmegã, yevua ɖɔ gaŋkui yibɔ eye kpovitɔ nyɔnutɔ tɔ ɖe yevua gbɔ.

Ŋutsu woame eve si ke woɖiɔ kuku kple wonɔ afɔkpa me yina ɖe sikakudome be yewoava ku sika le edo aɖe me.

Míekpɔ be efi ya anye xɔme eye míekpɔ nɔnɔmetata vovovo aɖe si wokla ɖe egli ŋu le exɔ me, eye míekpɔ be wokɔ zikpui egbemu tɔ kɔ da xɔ me, eye míate kpɔ seƒoƒoƒo hã le xɔme, le wotsɔ elãgbalẽ tsɛ kɔ da xɔa me.

Wonɔ nuɖuƒe. Wonye yevuwo eye wobɔbɔnɔ anyi ŋutsu kple nyɔnu. Seƒoƒowo nɔ woƒe megbe eye wobɔbɔnɔ zikpui…

Nigeria dukɔmetɔwo si ke le leba pati mea wokɔ woƒe nunɔla ƒe nɔnɔmetata eye wonɔ tsatsam le ablɔwo dzi.

Amewo ɖi tso ŋu gã aɖe me gbɔna eye kpovitɔwo nɔ kpekpem ɖe wo ŋu be woaɖi tso ŋua me. Wonye ŋutsu kpakple nyɔnuwo si nɔ ɖiɖim le ŋua me.

Srɔ̃nyɔnu kple srɔ̃ŋutsu wokpɔ afɔku eye wobɔbɔ nɔ zikpui me. Wokɔ aŋugbaɖiɖi kɔ bu zikpui me sike wo bɔbɔ nɔ edzi, ŋutsua kɔ afɔ kɔ da ɖe nyɔnua dzi.

Miakpɔ be ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ esɔ dzi le ati ɖe asi. Eye wobla tsikunugoe na esɔa eye wole ati kple ekpe ɖe dome.

Ŋutsu aɖe si kpɔ afɔku bɔbɔnɔ zikpui aɖe me eye wòkɔ afɔ gbegblẽ la da ɖe kplɔ la dzi. Enɔ abɔƒoƒo kpɔm le nukpɔmɔla dzi le xɔ la me.

Dumevi aɖewo si nye dumeha aɖewo menɔlawo le nu ƒom tso woƒe dunyahehakplɔla ŋuti na amewo. Wonɔ dzidzɔ kpɔm. Wonye ŋutsu kple nyɔnuwo eye wolé aflagawo ɖe asi.

Amewo ɖɔ …

Wole efli me, ŋutsu kpli nyɔnuwo yina ɖe du bubu me tso du bubu aɖe me. Wodo awu si ke mana mɔ be avuvɔ nawa wo. Wotɔ ɖe fli la me eye wodo awu vovovo.

Exɔ aɖe me. Ekplɔ nɔ exɔ la ƒe titina eye agbalẽ nɔ ekplɔa dzi. Seƒoƒo geɖewo nɔ ekplɔa dzi eye ɖeka nɔ ekplɔa dzi.

Dukɔmevi aɖewo le woƒe nɔnɔmetata ɖe asi eye wole dzidzɔ kpɔm nɔ ʋli dom eɖewo do dukplɔla la ƒe nɔnɔmetata ƒe awu

Nyɔnu aɖe nɔ dzodoƒe eye wonɔ agba klɔm, ekɔ kaƒomɔ aɖe ɖe tɔ nɔ nu ƒom. Ke esi me wonɔ agba la me klɔm, enɔ nu kom.

Dɔnɔdzikpɔla nyɔnutɔ le nyɔnu aɖe dom kpɔ. Nyɔnua bɔbɔnɔ anyi eye woɖɔ kuku aɖe. wo ame evea woɖɔ ŋtsiɖiɖi eye amatsiwo nɔ kplɔ la dzi.

Afɔku dzɔ le mɔdodo aɖe dzi. Kpovitɔwo ƒe ŋu tɔ ɖe afi ma eye wonɔ ame siwo dzi afɔku la dzɔ ɖo fɔm kɔ de ŋu la me.

Dukplɔla le yevu dukɔ aɖe me eye wole nu ƒom na dukɔmeviwo, dumeviwo nɔ anyi eye dukplɔla tsi tsitre le nu ƒom na wo le dua me ŋu.

Woyina ɖe ame ɖiƒe eye amewo zɔna eye wokɔ aɖaka. Aɖaka le abe exɔ nene eye ele abe awusatɔwo yina ɖe ameɖiƒe nene.

Aƒeamet aɖewo bɔbɔ nɔ aƒea ƒe ŋgɔ. Eɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Nyɔnua lé vi ɖe asi eye nyɔnuvi evea wole aƒea ƒe ŋgɔ eye wokɔ avɔ ɖeka kɔ ta ɖe avɔ ta.

nyahe hawó nɔ sèwɔ takpeƒea me nɔ dunya hem eye wókɔ Ghana ƒe aflaga kɔ tsi ɖe exɔme

Woda akɔ eye dukɔmevi aɖewo mese kɔdada ƒe ƒuƒoƒome o. Eye akpɔ woƒe ta. Asrafowo wonɔ afi ma be woakpɔ gbɔ be ŋutifafa dzɔ.

Nyɔnu wɔme eve wonɔ nu ɖam. Ɖeka bɔbɔnɔ anyi eye ɖeka tsi tsitre. Wokɔ e nuɖanu vovovowo kɔ da ɖe edzo dzi eye wonɔ nu ɖam le wo me.

Dɔnɔdzikpɔla nyɔnutɔ nɔ ɖevi aɖe si wodzi la gbɔ kpɔm, enɔ amatsi alo abiu tsɔm be yeado na ɖevi la eye vinɔ la lé ɖevi la ɖe asi.

Nyɔnu aɖe nɔ nu dzra, nu vovovowo dzram, bagi, dzonu, nɔ kplɔ dzi nyɔnua kɔ avɔ ʋi kɔ bu kɔme eye wònɔ kpɔm kple nyɔnu eve nɔ eƒe exa dzi.

Míekpɔ wonɔ sika kum. Eye ame geɖee anɔ sikakudo kudoa me eye ame aɖe tɔ eye wònɔ wokpɔm be nu ka tutu, nu ka wɔm wole. Eye amewo hã wotɔ eye wonɔ dɔɔ dzi yim.

Nyikplɔvi woame etɔ̃ wonɔ nyi kplɔm, wonɔ zɔ to mɔ me. Enyi, nyiawo nye enyi agbɔsɔsɔ gã eye ŋutsu…

Amewo le dukɔ me ƒoƒu ɖe ati gã aɖe te, ame tsitsiwo bɔbɔ nɔ anyi eye ɖeviawo tsi tsitre, asrafo nɔ nu ƒom na amawo le dukɔ me.

Amatsinala le nu me ɖem na nyɔnu tsitsi aɖe sinɔ zikpui me. Nyɔnu woame eve nɔ zikpuia me eye amatsinala le nu ƒom na tsitsitɔ tso ale si woazã amatsi la ŋu.

Agbalẽ kple nuŋɔŋlɔ. Kaƒomɔ, afɔkpa, gankui. Nuwo katã ɖe mɔ. Anyigba katã. Anyigba katã, mɔ fia la.

Wonɔ sukuxɔme. Ame ɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Nyɔnu kpli ŋutsuwo eye ame ɖewo wotsi tsitre. Ame ɖe nɔ nu fia nɔvia le kɔmpiuta dzi.

Atikpakpɛ zikpui le exɔ aɖe me, ekplɔ nɔ titina ne zikpuiawo. Akpa kamɛ nye afi si woɖuna nu le.

Nyɔnuŋkugbagbatɔ lé ati ɖe asi, ɖe emiame avu nɔ eƒe nuɖusi me eye wòde ka avu la, nɔ agbagba dzem be yeatso eŋu mɔ me eye wòɖiɔ gaŋkui.

Amewo ɖi tso ŋu me. Eŋua tɔ. Wonye ŋutsu kple nyɔnuwo eye ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ lɔ̃ria tame le…

Dukɔmuvi aɖewo si nye dunyahehamenɔla aɖewo nɔnu ƒom tso woƒe duhelanunɔla ɛuti na ame bubu, aɖewo nɔ eŋu me.

Miekpɔ be ame aɖewo wonɔ eʋe ɖum eye wodo awu si ke Ghana ƒe e..kɔlawo le eme eye wo ame eve wowɔ rasta eye woɔw abe wole nya aɖe gblɔm na wo nɔeawo to eʋe ɖuɖu me.

Afɔku aɖe dzɔ eye eŋu la gblẽ, eye amewo ƒo ƒu ŋutsu kple nyɔnuwo ɖe eŋu la gbɔ eye ame aɖe nɔ enu ƒom nɛ nɔvia to kaƒomɔ la dzi.

Yameʋu kula ɖi tso yameʋu me gbɔ na eye nyadzɔdzɔdɔwɔlawo le nɔnɔme tata ɖe mɔ ɖe asi eye wonɔ ŋutsu ƒe nɔnɔme tata ɖem. Ɖewo nye ŋutsuwo, ɖewo nye nyɔnuwo.

Agbaledzrɖoƒe la. Agbale vovovowo nɔ agbale dzraɖoƒe la. Wotri agbale vovovowo ɖe wo nɔewo nu le agbaledraɖoƒe la eye nɔnɔmetata vovovowo hã le agbaledzraɖoƒe la.

Wonɔ xɔ tum eye wonɔ gakpoawo ɖom, wo katã woɖɔ kuku eye wole awu me le nu siawo ɖom wole exɔ tum ta woɖo gakpo eye ame aɖe le nu ƒom na amewe ɖe ye ŋutɔ ƒe anyigba me.